Bibiiri yaga lɛ la zeŋ dankyini seɛ, ba zeŋ la taaboɔ zu, ka wagyɛ peɛl biŋ a ba nimmitɔɔre. A dankyini ŋa waa zeɛ lɛ, ka a biiri ŋa zaa su kpare, kyɛ kaŋa zaa ba vɔgle zapigi, kyɛ ka sagere biŋ kɔge ba.

Dɔɔ kpoŋ kaŋ ne o biiri na a dɔɔ. Abie kaŋa are la dendeŋ a de o nu a ti o zu taa. Kaa bibiiri mine meŋ dɔɔ teŋɛ a kaara bonna a ba ba naŋ erɛ. A dɔɔ nyɔge la bone, a dɔɔ nyɔge la kapo a kyire kōɔ ennɛ.

Nasadɔbɔ ne nasapɔbɔ bayi lɛbɛ be weɛ poɔ. A moor mine be laa teŋɛ sogɔ, kaa mine be a sazu. A nasadɔɔ ŋa ne a nasapɔbɔ nyɔgɔ laa teere taa a sɛllɛ. Ba zaa vuun vuunee la a sɛllɛ a s a teere a be poɔ.

Lɔɔre kᾱᾱ emmo zie la ka nasaa pɔgebɔ ne nasaa biiri a araa be. Lɔɔ doɔ kaŋ be laa be. Kaa nasaa pɔgebɔ ne a nasaa biiri meŋ pɛgele baaage zeɛ a kyenɛ ne, kyɛ ka a zie kaŋ meŋ ka ba maaloo koo e zeɛ lɛ.